Ngabantwana abalimayo abafundiswa ukulima esikolo ngabantwana abancane abasesikolo abafundiswa ngendlela zokulima langendlela zokuthi kusetshenzwa njani nxa abantu besemasimini langendlela ukuthi umhlabathi ubanjwa njani emasimini nxa kulinywa.

Lapha ngibona abantwana abasemfundweni ezikhulakhulileyo, abantwana asebe khulakhulile abangasekho enfundweni zabantwana abancane. Ngibona umbalisi owesilisa ongubaba obabonisayo okubhaliweyo phakathi kuleyinto ukuthi kuthiwani njalo kusetshenziswa kanjani.

Lokhu yindawo engathi yisikolo. Isikolo sangkhona sibonakala engani yisikolo sabantwana abancane abasadlala abantwana abasadweba ngampenseli abasafunda ukubhala akusisikolo sabantwana asebekhulile ngesabantwana abangkhona beqala izifundo zabo

Lapha ligumbi, lokulala yindlu yokulalela. eyabantwana basasesikolo. Sekungenzeka kube yindlawo yabantwana abangabafana kumbe abangamankazana. Lababantwana, abafunda behlala khonapho esikolo. Abanye belala phansi, abanye belala phezulu. Ngabili, ngabili.

Indawo ibhakani elibonisa isikolo ukuthi sifunda ini njalo sitholakala ngaphi. Siyabonisa lokuthi nxa ulahlekile ungadinga kuzonezi inombolo okanye ungaqonda kuyiphi intshonalanga okanye impumalanga ukuze ufike.